Dumma dumma mattoyiya ushshaa qommoti bayzettiyonne ubbakka he sohuwan uyettiyo man"e gidida ushshata bayzziyo man"iya.

Bootta sayiya bollan kuntti qollido heggadankka miyiyara mooqqidi maanawu mankkay deiyo badaalaa xiilliyapene santtappe walaakidogan kattido kurkuppa.

Asppaltte oge keehippe sitti gi uttidage haakkidi hiniyo xeelliyode lee'i uttidaga shaaray bollan bootta shaaray shanishaniyaga ogiya doonan beetiya dumma dumma asata, keetta malattiyabata.

Biirata saafa bollan kunttidi wottido dumma dumma maasuwa kattata shukariya boynaa lelehiya boyiya hegadankka gidon wottido zo'o datta barbariya shatiyan kunttidoga.

ammanuwaa shiiqquwaa shiqqidanne keehippe cora payddoy de'iyoo yelagata cima asaanne dumma dumma keehippe puula mayuwaa bootta maayidagetanne ubbakaa derettettawu dumma hagaazzaa immiyaageta.

paranjjatto doonan xafeetida Wolaytta wengelawetu shiiquwaa yaagiyaa xuufiyannehuuphiyaan qophiyaa wottidi borssa mala ba'ida misiliyaa.

So medoossa gidida dorssiyo i mareera bayzuwayyo giya efiidi wodoruwa qooriyan yeggiyogan bayzzanawu oyqqidi eqqida zo"o koppiyyiya wottida bitaniya.

isssi macca na'iya godaree eqqidaaga malaatiyogan ubakka amaaratto xuufiyan godaree de'iyosaa gelas yaagiya xuufiyanne godaree gongolo godon eqqidaagaa.

Ha misiliyan beettiyaara wolaytta wogaa maayuwa maayida geela"o na"iyoo. A eqqidosankka "I love wolaytta woykko taani wolaytta siiqays" yaagiyaa xuufeekka guyyeera xaafettidaagaa achchan eqqada pootuwaa denddidaaro.

Heezzu yelagati eqqidaageeta gidishin heezzappe naa''ati issippe gidiyoogan issi maxaafa oyqqidi eqqoosona nabbadid beettiyoogan issi yelagay barkka eqqidi kushiyaan oyqqidi woraqata nababbiid beettiyaaga.

dumma dumma mitaa kuwaa gidon eqada miiziyo oyqqida mishiriyonne ippe ya bagaara beetiya salo meraninne bootan tiyetida qorqqoro keettaa.

Wolaytta mootan beetiya xoqqa dere gidida daamota deriyane a heeran beetiya dumma dumma puulaa maayi uttida maataa mera dozataa keehippe lo'iyagetane harabata.

Daamoota deriya yaagiya xuufee amaaratto doonan xaafetti uttidaaga, ubbakka hagagappe dugge baggi xeeliyode wolaytta soodo ambbay phooliidi beetiyaga

ha missiliyan beetiyage wolaytta moottan soddo ambani sodo goshsha kollogiya ha sohuwan beetiyagekka issi attumage haga kollogiya sinttara kanttidi de"iyaga.

miyo mitta ayfenne atakiltte gidida muuzziya abukaaduwa dumma dumma asa naatussi keehippe bollayo maaddiya katta qommota gidia lasttiq saynniyaa wotti uttidoogeeta.

Ha misiliyaan beettiyaagee binnaana tiyiyoo woykko binaanaa puulayiyoo shicabaa. ha miishshay turkkis ayreniyaa getettiyaa huuphphiyaa woykko huuphphiyaa binaanan kunttiyaa laappun tammanne uduppun kushshiyaa keehippe huuphphiyaa binaana minttiyaagaa yaagiyaa paranjjatto xuufiyaa oyqqidaagaa.

Wolaytta sooddo Yunvurshshiyaan luxanchchata anjjissiyo man''iyan luxanchchata anjjissiiddi de'yaa beettiya eta so asaane luxanchchata ubbakka kawo oosanchchata Yunvurshshiya ayssiyageta.

cora deretettaa kifileti koshiya alaaletu bollan keehippe injeti uttida mitaa kuwaa gidon uttidi he alaaletu bolan tobiidi woykko yaa'iidi beetiyageta.

wolaytta moottan soodo ambaan wolaytta soodo yunvurshshiyan, yunvurshshee ba alaaleta bessiyo taapeelay xaafeti uttida xuufeta.

teera okaashiyaa maaxi wootidooga awan melissanawu daro asati saleenaa miccidi a bolla okaashshiyaa qollidi awan mellissidi beettiyaageta.

Ha misiliyaan beettiyaagee wolayttan beettiyaa maasuwaa qumaa qomotuppe amaridagaa. hageekka uuttaa malatiyaagee boyee boynay billanddoy lokkomaa unccaara gattoogee zo'o daatta barbbaree oyttay hageetanne haageta malatiyaageti beettoosona.

'Galery Elekitronkissiya' getettiya suntta oyqqidia dumma dumma hambbalashettida woykko moorettida silkketanne hegadankka dumma dumma elekitronikise buqurata giigissiyo ooso man''iyaa.

Atakkiltettunne miyo mittaa ayfee qommotuppe issuwa gidida pappaya hagankka teeridaagaa, biron teeranawu de'iyagaa a heeran ubba shaaheti uttidi teeri uttidaaga issi bolla shishshidoogee bettiyaagaa.

Urqqa miishshata jabaana, xu'aa, haytta tuukkiya jabaana, ayfe tuukkiya jabaana, inkkiritiyaa, dumma dumma bashiyaa, hagetaane hagetaa milaatiya urqqape merettida keehippe puula hanottan puulattidageeta.

Hagan beetiyagetti toophiyagetta gidokkonna karegeetta ettikka zadaluwan qashshettiddi beetosonna.

urqqappe meretidda wogga otto getettiya asay beni haattta duuqqanaw shaafa kareppe haatta tikkanawunne ubbakka ha'i wodiyaan gidikko dumma dumma massuwaa kattata doyssanaw go'etiyo miishsha.

issi yelagay huuphiyaa diichi uttidagaa ubbakka keehippe tishshi oottidi haa xeellidi pootuwaa denddiidi haadiyaa ba zookkuwaara yuushshidoi maayi uuttidaagaa.

dumma dumma lastiqqiyape birataappe hageeta malatiyageetuppe oosetida miishshsata bayziyonne shamiyo man'iyan shiiqqi uttida miishshata.

Darkko kattatanne miyo mittaa ayfeta ubbakka ataakiltteta dumma dumma deretettaa kifileti giya mann"iya efiyoogan bayzziyogeetanne ubbakka shammanawu he sohuwan beettidaageeta.

Dumma dumma meray de'iyo uppupata issippe shiishsidio qaccidi lo''iya meran essana hani wottidoogeeta hageeta ubbakka dumma dumma bulachchan hageetu malatubatun go''ettana denddayoos.

yetta cenggurssa keehippe xoqqa hanotan kessidi daro deretettassi aahuwan siyeetanadan gattiya yetta miishsha gidida monttorbuwa getettiyaaga.

Cora payddoy de'iyo dumma dumma maayyo qommota maayyidi geeshsha maxaafa oyqqiyoogan bantta Goda lo''o hanotan goynidenne galatiddi beettiyaa goynniyaageeta.

Ha misiliyan beettiyageeti dumma dumma deretetta kifileta naata cima asaa qeeri naata hageeti jinkka woykko murissi deretetta kifileta ha asati xeeliyode qoomettidi eqqidaageeta.

Zetsaate kaappiyanne eresttaronttiya yaagiya amaaratto xuufee xaafettidi xuufiyanne A sinttan eqqida naa"u wodalati miichchaa poocamiiddi beettiya ha allaxxiyo man"iya.

ha misiliyaan beettiyaage issi goshsancchay ba shooqqan ekkidi oyshshatiyaa oyshshatuyyo woykko oduwa woykko naqaasha shiishshiyaageti ba gaden ba shooqqan zaaruwaa immide beettiyaaganne appe guyyeera maata mera maayyida uuttayka beettees.

Keehippe puulati uttida hinxxa keetta giddon de'iya alaxiyo man''iyaa ubbaka ha sohuwan cora asati beettiyaageeta gidishin hga sohuwana tukkiya masatiyaabati bayzzetoosona.

Toophiyaa Orttodookkise Tewahido Woossiyo keettaa ammanuwaa aawati, dumma dumma daaqoneti woossiyo keetten beettiyaageeti cora dumma dumma qommo maayyota puulan maayyi uttidaageeta.

ambbaa giddon beettiya aspaltte ogiyan bululaydda beettiya bootta kaamiyo woykko minibaase makiiniyo geetettiyaranne ubbaka ambbaa giddon miyyiya oykki hemettiyaageeta.

Dumma dumma deretettaa kifileti issi sohuwa woyikko haattay goggiyagee de'iyo man'iya biidi ha man'iya heeran beettiya ciimma haattaa xomoosiiddi beettiyageeta.

Maatay muleeranne xayibeenna kumidinne mokkibeennan laallaman mokkida maataa hegaadankka ha maataappe ya baggaara mittan dirtti utta dirssa giddon beettiya adussa mittata.

Wolaytta ispporttiya yagoyagge paranjattuwan xaafetti uttidagan dumma dumma meray de'iyo maayotta maayiyogan kaasanchchati dembban qoometidi eqidagetta.

Samppaa bolla yeechaa hiixidoogan zo'o ashuwaa, modhdhuwa hegaadankka mashshaa, A yuushuwan oyttaa buddeena xaaxidogaanne gidduwan dumma dumma qommo tushiyo barbareta sayniyan tigidoogeta.

usupun wodalati asfalte ogiyani eqidagetta ettappe ichchashatti issi mala maayuwa maayidda baranjja qaalani mooche naa moorago gongoluwa yaagiyage xaafetidaga maayidossona issoykka etappe dumattessi.

Wolaytta moottan Sooddo ambba aspalte ogiyaa, ubbakka ha ogiyaa giduwan shaakkiya dirssa giduwan beettiya keehippe xeelanaw lo"iyaa puulan kummida maata mera mittata.

ha misilee bessiyoge dumma dumma dozzata. hageetu giddoppekka darkko matan uuttaa malatiyage badalay aysaariiddi beettiyage appe ya baggaara dumma dumma mittati maata mera mittati beettoosona. appe haakkidi ya baggankka dere malatiyabati beettoosona.

Keehippe wolqqaama iray bukkidaaga gaasuwan gakkida qohuwaa hageekka kundida muuziya woykko di'oy ongidooga, woddaa gaasuwan dumma dumma kattati haattan meeccettidaageeta, keettayikka sugettidi kundidaaga.

Wora wosolluwa gidida ha maatayi cadettidi woykko qoxettidi uyettiyo wode macca asaassi kushe qita hanotaa laamettiyagaa giigissanawu maaddes.

ha misiliyan beetiyabay giyan naa"u maccagetti issina eqqada issina uttada bayziyagetti beettosona etti bayziyo santtaykka adl"e ciisha malatanaw biidi dessi.

Toophiyan xoqqa luxetta eqotatuppe issuwa gidida wolaytta moottan beettiya wolaytta sooddo yunburshee ba lexetta keettan beettiya naa'antto digiriyassi imettiya....

Maata Mera shuuriya woyikko puutiya tokkiiddi beettiya ichchashaanne hegaappe bolla asatanne eta giddon naa"u boottaa mayidaageeti bantta tokkido puutiya bollan biittaa zaaridi kammiiddi beettiyageeta.

Kiristtinnaa amanuwa kaalliyaagetu heeran erettiyabaappe issuwaa gidida naa"antto yeletaa woykko meechchaa siraataa polanayyo shiiqida daro asatanne ubbakka oyqqidi ha maaraa poliiddi de"iyaageeta.

ha miisiliyaan beetiyaagee toophphiyaan yaagiyaan kuushiyaa qantta shuraabiyaa maayidda bitanee ba gaaden woykko ba shooqan beetiyaa kattata bul'iddi woykko harumiiddi xiikkiya oyqqidi eeqidaagaa beesses.

Wolaytta dichchaa woykko Xoona mattatu kasanchchatu Yara gidida issi kasanchchay maata mala dembban mulummuqqe kuwaassiyo ponqqiidi beettees.

Lewi hooteletanne irzzoretetta yaagiyaganne hegappe garssa baggaara Toophiya yaagiyagee paranjjatuwan xaafeti uttido xuufiya. Ha xuufee yootiyoy ha sohuwan beettiya zannaqqa sohuwaa.

Oyddantta kifiiyaa hisaabiya luxetta maxaafa gidida maxaafa bollaa dumma dumma ha maxaafa hara asay duuqana koykko ayyo maatay de'iyoogadan dugettaa tololayiya xuufeti xaafeti uttidooga.

Ha misiliyaan beettiyaagee attuma naatu binnaana puulayiyoo ooso man"iyaa. ha ooso man"iyaa issi wodallay puula keettaa biidi puulayissi dumma dumma yafarata huuphphiyaa bollan meressidi beettiyaa wodallay beettees. appe guye baggaara dumma dumma huuphphiyaassi go"ettiyoo miishshati beettoosona.

issi yelagay dumma dumma atakiltetat issi miisha bolani biita qolidi dolisidi za"iyaayo giigisidi de"iyage beettessi.

zo'o meray de'iyo siino trake getetiya kaame asppaltte ogiyaa giduwara yiide de'iyaaganne appe haddirssa baggara na"u bootta shara maayi uttida heezzu toho motoretta.

ichshsntta kifiliya amaaratto luxanchatu maxafaa yaagiya boncho tamaaretun imettida ha maxaafaa daro siraatan oyqanaada.

Issi yelaga na'iya dumma dumma meray de'iyo puupi uttida puuppatu heeran eqqada hashshu ufaytteta yaagiya xuufee paranjattuwan xaafettidaagaa heeran eqqada keehippe miiccayidda eqqidaaro

Ambbaappe haakki uttida garatti ekkiya heeran essi wolaitta keettay dumma dumma mittati a heeran woikko a yuushuwan uuttai dumma dumma puula maayida maatati beettiyaageeta.

wolaytta telebizhiiniyan wodala ganje gidiya issi macca wodala ganjjiya giyatu heeraa baada hiillanchchata eti medhdhido miishshaabaa oyichchada zaarota ekkayidda beettiyaro.

kawo saatemotolome geetettiya wolaittan erettida kawotuppe issuwaa gididaagaanne afara misiliyaa misiiliyan keessi wottidoogaa ubbakka ha kawuwaassi de7iya taarikiyaa bessiya paranjjatto xuufiyaa.

giya woykko bayzziyoonne shamiyo man''iya gidida sohuwan dumma dumma daretettaa kifileti banttawu koshshiya allaalliya shammiiddinne bayzziidde ubbakka paapaiya geetettiya mitta ayfiyaa shammiiddi beettiyaageeta

ha misiliee oyddu asata bessiyaaga gidishin ushachchanne haddirssan gaxxan gaxxan issinessi ushachcha baggan ushachcha kushee, issinessi haddirssa baggan hadirssa kushee beetteshin gidduwaan issoy xaace yaraa gidiyaa issina dumma kawo oosanchcha malatiyaaro.

Medhdhidda xoossaa woosiyo woykko amannuwa man'ee gididda sohuwan dumma dumma deretetaa kifileti issi mala meray de'iyo bootta maayotta maayiddi kiittanchcha malatidi eqqidaageeta.

ha misiliyani beetiyage shucha dirsani diretida hinxxa keetta ha ketappeka kareera luxxanchati issi mala maayuwa maayidi bantta luxxeta keettape simiyagettika beettosona.

ha misiiyan beetiyaageeti wolaytta wogaa maayuwa woykko bullukkuwa maayida attumaagaa besees. haraykka kambaakka eta gidon baqaydda beetawusu.

Amaarattona doona dooyodan luxanchchatussi giigida maxaafaa koiro kifiliyaas' yaagiya ubbakka tohossuwaa baggaara tohossa deretettaa asa dalggamantteya luxetta beeruwaa yaagiyoogaa.

Goshshaa oosuwa baaso allaalle gidida maata mera ashuuraa shemppissiyoo oosuwa woykko puutiyaa tokkiyoogan hashetiiddi beettiyaa dumma dumma deretettaa kifileta.

ha misiliyani beetiyagetti wolaytta assay meeziyani go"ettiyo yetta miishatta hagettikka dumma dumma cengurissa keesosona ettikka dinkiyaa, cachcha zayiyia, ulduduwa ne haratikka beettosona.

Kawo ooshshanchchatti de'iyagettinne sunkkuruttuwa geetettiya darkko katta xoommossidde beettiyagetta.

chuuchchu geetettiya asi dooyidi oottiiddi de'iyo kaamiya koliyo ooso man'iyaa gidida sohuwan kare baggaara eqqidi beettiya heezzu toho baajaajeta.

Ambbaa giddon kehippe geeshshatettay naagettidonne kehippi puulatti uttida ayfiyan be'anawu ubbakka he sohuwan biidi uttanau lo"iyaanne shemppa ekka ekka giya pula zannaqa sohuwaa.

Mitta boyiya melissannawu melissanawu zanzzira bolla micciddi melissiyooga.

ha misiliani bettiyage attuma naatu binaana puulayiyo oosso sohuwa ha sohuani hagazza ekkanawu yiida yelagayokka binnana puulayidi diyoge beettessi.

keehippe puula maayyi uttida heeraa gidida irxxa carkkoy diyo heeraa maata mera maayyidanne be'anaw keehippe yeemoyiyya lo"iyaanne irxxa carkkuwa kummi uttido heeraa.

so medoosatu qommo gidiyaa dorssata ha dorssatu giddonkka wogga gidida orgge dorssaa hegaadankka aayeta woykko inddeta eta maratuura beettiyaageeta

ha misliyani beetiyageti heezzu assati isso xeessani kushiyaa wottisi issoy photuwaa dentidi de"iyaga ha sohuwaani dumma dumma dozzatikka beettossona.

toossa toophphiyaa dalgga manttiya wolaytta moottan daamota gaale allaana huuphe aysso xifate keettaa yaagiya xuufee keehippe adussa tapelan toophphiyaa banddiraanne toossa toopphiyaa dalgga manttiya banddiraara beettiyaagaa

wolaytta keettaa qumo gidida leemo keettaa sa'ay woykko yuushoy urqqan cadettidoogaanne a penggiyan eqqida ha keettaa godiyo gididaara saynniyaa oyqqada eqqidaaro

issi huuphiya bo'ay miido yelagaanne appe guyye baggaarakka ubba i mayyido shuraabiya malatiyagaa mayida cora yelagatanne ubbakka daamoota yaagiya banddiraa ba kushiyan oyiqqida yelagaa.

To toga mehe gidida paraa woykko baquluwa bollaa maccaasiyo ekkiiddi azinay ba maccaasiyo sinttaara wottidi guyyeera uttidi dumma dumma yelagati maccaynne attumay duriiddi kaa'iiddi issippe beettoosona.

Dumma dumma puulatettaa loittanau go'ettiyo miishshata kushiyaa biradhdhiyan woykko xugunttanttiyyo qalaameta huuphiyanttiyyo qalaameta dumma dumma ubbakka kehippe cora pula go'ettiyo miishshata.

Ha misiliyan beetiyageti dumma dumma yeelagati mochchena boorago gonggoluwaa yaagiya paranjjatto xuufiyan xaafettida tisherteta maayidi mochchenna boorago gonggoluwaa xoomosanawu biyageta beesiya misiliyaa.

birata qoxxiyaageeti dumma dumma qottan qoxxi giigissidi dumma dumma buqurata leemisuwaasi eqqikko mashsha xekkiya keehippe odanawu corata murutissidoogeeta

Ha misiliyan beettiyagee agguppiya gettettiya maattaa woykko darkkon wolaytta macca asay tokkidi dumma dumma haytta tukkiyankka eggidi go'ettiyo maataa qommuwa. Ha maatay woykko agguppe uloy sakkikko dumma dumma sakkiyabatussikka xale gidiyogee erettiis.

Ataakilttetuninne miyo mittaa ayfetu giddon moodettiyaageetuppe issuwaa gidida darkko kataa hageekka zo'o xaphuwaa geetettiyaagaa gidishin kehippe suuttaassi hara batuussikka maaddiyaagaa.

Ha misilee yootiyoy erissuwa. ha erssoykka wolaytta sooddo yunbburshshiya laatamaa tammanne naa''a laappunaa maarotaa layttan wolaytta sooddo yunbbereshshiya ooratta geliya luxanchchatussi geliyo gallassaa hashshu saro yeeta yaagiyaagaa.

Dumma dumma qottaara de'iya cora miishata bayzuwaayyo suuqiyan keehippe kuntti uttidoogeeta bantta madabaa madabaa oiqqidi uttidaageeta baizzuwau giigissidoogeeta.

heezzu guutta naati kobilistooniyan eqqidi keehippe puula gidida wolaytta qonccissiya puula mayuwa mayyidi puulattidi bantta misetuura issippe eqqidaageeta.

dumma dumma kushi hiillanchchaatii leemisuwassi birata qoxxiyaageeti shimmaynne woykko haripaa daddiyaageeti bantta hiillan murutissido dumma dumma muruta ayfeta

Ichchashshaa gidiyaa geela'o macca naati bantta kushshiyaa issippeissoy issuwaara gattiyoogan ciatettaa woykko sikettiyoogaa yaagiyaa maaratto xuufiyaa oyqqidi eqqidaageta.

qorqoruwaa dirsan diretti uttida sinta nbagaara koblistoone ogeekka kanttido v shucha keetati beettiyo arseema katta keetaa yaagiya xuufee xaafetti uttido kata keettaa.

alleequwan go'ettiyo miishsha gedida dumma dumma haittan siriyan qoreyan ubbakka kushiyan wottiyo worqqaa qommo gididaageeta bayzziyo ooso man''iya

toophphiyaa orttodoksi tewaahado woosa keettaa aawa gidiyaageeta daaquaneta qeeseta ubbakka qiaari naata ha qeesekkaaaa

huuphiyaa dumma puulahanotan dooqqissada ubbakka huuphiyaa yaanne haanne geellaa zaarada ba hashiyaara duge yeddada ziqqi ga uttida geela ona'iyo

Ha misiliyan beettiyabati xeeliyogaadan gidikko ha bollaara beetiyaa xuufee Tafara hinxxaa miishshaa man"iya yaggiyaanne appe qassi miyiyaara tukke keettaa woykko issi gela'iya tukkiya shaayayida bettiyaaro hegaadankka dumma dumma haattaa uyiyo miishshati uttiyo oydeti ha sohuwan beettiyaageetaa.

Mantta imirru israella getettiyaa buzzu dure wolayitta Tbiya woykko wolayitta Telebizhzhinyaan eqqidi ba oyshshettido oyshshaayo zaaruwaa immidi woyikko haasayidi beettiyaga ekkido misiliyaa.

wolaytta moottan sodo ambban keehippe polanne wolqqaama gidida yaaqooba uteeliyaa ha uteelee kehippee daro imattata mokkiyoonne moyssiyo man''iya gidida puula heera

dumma dumma bayzziyo miishshati keehippe kumetta anotan kumi uttido supperi markketiyaa woykko ubbabaykka kumettan de'iyo man''iyan beettiya maaxiniyaa malatiyaageetta barbbariya hagaa malatiyaabata

Hiillanchchay galbbappe molliddi giigissiddo uttiyo oyddiyanne hegadankka woyshshappe keehippe puulatti uttida go''ettiyo keettatta.

tohossa deretetta asaa dalgga menttiya kawotettaa ayssuwan wolaytta moottan boditte ambbaa haattaanne gukkiyaabatu haggaa zaa immiya dirjjitiyaa yaagiya taappeellan xaafetti uttida xuufiyaa

Ufayssa buskkutettanne keekkiyaa uukkiyo ooso man"iyaa; ha man"iyaa dumma dumma buskkutetti laqqilaqqiyaa katta qommoti ukkettoosona giiggoosona; keehippe mal"iyaabati oosetoona.

Ha misiliyan beettiyageeti dumma dumma doozzatanne medoosata gidishin ha heeray dumma dumma puulaa maatata maayi uttidaagaa, ha sohuwankka dumma dumma waadu maccanne attuma miizzati maataa miiddi diyageetikka beettoosona. Hegaappe haakkidi yaa xeeliyode qorqqoro keettay buuxxa keettataykka ha sohuwan beettiyagaa.

soho medoosatuppe issuwa gidiya hariya giya gidon zal'iya dumma dumma asata heezu tohuwan zal'iya gaareta duma dumma asata.

Laamera penggiyaa de'iyo Kobilsttoonne ogee sinttara kanttido ubbakka shuchchan diretta uttida dirssay de'iyo Bodditte ambba zoretta keettaa yaagiyaa xuufe xaafeti uttido sohuwaa.

dumma dumma daretettaa kifileta hiillaa luxissanau oosu kiittan woikko mittaa oosuwan hiillaa waati ekkanaakko luxisiiddi beettiyo dumma dumma daretettaa kifiileta.

Amaratto doonan xaafetida Yoohona mobbaliya man"iyaa yaagiya Misseesa safarikkomiyaa yaagiyaa ubbakka monttorbboy anjjetidaageetu pootoy eqqidaage ha sohuwaan beettees.

Toophphiyaa qaale hiwoota woosa keettaa oossiyo keettay abbi baynna issi ciima bitaniyaa maaduwan maaddidoogee galata yaagiddi markka woraqataa bessidi issoy aqommin eqqidaageeta.

siini tirraakiya geetettiya makiinay etappe guyeera eqiin cora paydoy de'iyo asati maata mera ashuura shemppissanau woykko puuttiya tokkanawu issoy issoy naa'u kushiyan puutiya tokkin

Wolaytta woga keettaa gidida meeshe keettaayyoonne leemo keettaayyo goitto keettaayyo tuuqe gidi eqqiya tuussaa a yuushuwan de'iya zanddiida hagaadankka kehiippe puulatti uttida kushiyan yuushshi xaati uttidobata.

wolaitta moottan sooddo ambbaa asppalitiyoogee qamman xomppiidi de7iya korinttiyaanne hegaadankka buzo lagiyo qeri kaamiyaa asppalite ogiyaa qanxxadayyo yaidda de7iyaaro.

ha misiliyani betiyage issi guutta na"ay hare gariyani shonkooraa, santtaa ne maatta caanidi dafiidi hariyaa laagiyaga bessessi.

Wolaytta sodo yuniburshshiyaa luxanchchati geliyoonne kiyo penggiyaa ubbakka hafenggiyaa sinttaara xaafettida xuufie erissuwaa ooratta wolaytta suo dyunibirsshiaa geliyaa tamaaretussi giidi dugetta daro bata wottiyaagaa.

Keehippe aawo shooqan zerettida gaashiya murotai keehippe lo"o hanotan gakkiiddi beettiyaagaa bolla naagettibeenna iray bukkidoogaa gaasuwan woddidaagaanne a giddoppe maata qoriiddi beettiya dumma dumma asata.

Mattoyiya ushshaa qommo gidida xaramusee eqqi uttin qorkkee tucetti uttido bedeelle isppeeshaale biiraa geetettiya ushshaa qommuwa. Ha ushshayi keehippe keehippe mattoyiya ushshaa.

Ha misiliyan beettiyagee yuuyi uttida salo meraa yuushuwa giddon beettiya bootta haraphphiyo bessiya misiliya. Ha haraphphiyakka paalliyaba malatiyaro gidishin appe tohossa baggaara xaafettida xuufee Tohossa Toophphiya Dalgga Manttiya koominiikkeeshiniya biiruwa yaagiyagaa oyqqiis.

Dichchaa daashshaa yaagiyaa awaashshe bankkiyaan gifaataa baalaa bonchchanawu ha bankkiyaa sinttan eqqidi pootuwaa denddida dumma dumma awaashshe bankkiyaa oosanchchata keehippe lo'iyaa wolaytta hadiyaa malaatay de'iyoo puula maayota issi malaa maayidaageta.

Ha misiliyaan beettiyaagee wolaytta sooddo ambbaa gidishin ha misilee bollaara xoqqan eqqidi kaameraa denttido sooddo ambbaa bessiyaagaa gidishin dumma dumma aspaltetti kaameti dumma dumma mittati beettoosona.

Ha misiliyaan beettiyaabati kaaduwaan waatta boorati eqqidosona. issoy zo'o issoy boottaa. appe ya baggaara badalay ayssaaridagee wonniidi de'iyaagekka beettees. hegaappe ya baggaara maata mera mittatikka de'oosona. ya baggikka xelliyoo wode xoqqa deree betteesi.

Ha misiliyan beettiyagee caammaa qucciya woyikko meecciya wodalla woy yelagaa bessiya misiliya. Ha misiliyan ha wodallay caammaa qucciyogaappe sintta baggaara dumma dumma saqqeta, kalsseta hageetanne hageeta malatiya miishshata bayizzees. Appe sinttaara diichcheekka de'ees.

dumma dumma oduwaa haggaaza immiyaageeti bantta odiyobaa deretettaw gattanaw issi kawo oosanchcheeppe oduwaa sheeshshiiddi beettiyoogaa

silkkiya iskkiriiniya shocidi denttido zo'o meray de'iyo keehippe cora payduwara de'iya upuupata pootuwa silkiya iskkiriiniyappe ekkidoogeeta.

Irzzo Malay yuuyyi uttidaagaa giddon "wolayitta dichchaa amuwa "giiyaagee xaafettidaagaappe ha'ikka Aappe giddo baggaara wolayitta wogaa keettay appe guyye baggaara uuttay dumma dumma sintta baggaara eqqidi uttidaageeta.

toophphiyaa telekoomi haggaazaanne teelebira yaagiya xuufie amaarattuwaanne paranjjatuwan xaafettidaagaanne nu siraa katta keettaa yaagiya amaarattu doonan xaafettida xuufiyaa

Mata wode oosettida ooratta wolaitta moottan sooddo abban wolaytta sooddo goshsha kolleeciyaa aaho geliyoonne kiyiyo kehippe puulatti uttida penggiyaa.

Yeekkidde waassiddinne minttuwa ekkidinne minttuwaa immiddi bettiyaa dumma dumma deretetta giddon kayuwa qonccissiya kayuwan bettiyaagetta.

seera naagissiyaageeti woikko xaaceti corattidi woikko naa77aappenne hegaappe bolla geedidi cuwai cuwattiiddi beettiyaagaa heeran maskkiyaa woikko doonaa kamiyo cimbbilliyaa wottidi eqqidaageeta

Wolaytta wolqqaama asa gididaageta hageetikka wolaytta hadiyaa maayiyoogan etapekka ubba tooranchchati hegaadankka woraatetti maahiyaa calaa maayiyoogan dumma dummabata oyqqidi beettiyaageta.

Banttawu banttawu moodettida zadaluwan eqqidi dumma dumma some he qommoti boorai macca mizzati bantta sohuwan sohuwan eqqidi banttau yegetta maata miiddi beettiyaageeta.

Ha misiliyaan beettiyaageti dumma dumm aderetettaa yaa'aa. hageetikka issi biittee bollan de'iyaaban yaa'aa bollan gdin issi shiiqi uttido shiiqo sohuwaan doosona. hageetikka bantta wozanaa shiishshi ekkidi odettiyaa oduwaayoo hayttaa corgochchi zaridi wozanappe ezggiidi doosona.

Birata sayiniyan wottido dumma dumma kattata pilaa santtaara gattoogaa, zo'o ashuwa anccidoogaa, sulssuwa kattidoogaa, buddeenaa, unccaa, oyttaa, woykko goodiya, keehippe mal''iya kattata.

Issi buzo izaawi baayyo ooso man"iya dooyidi oottiyo dumma dumma miishshata shiishshidi bayzziyoonne shammiyoo man"iyaa. Ha sohuwan ubbakka dumma dumma bayzziyoo miishshati issi bolla maaran maaran uttidaageeta.

keehippe erettida dooza qommo gidiya tukkiyaa. ha tukkee yafaran zerettidi mokkidi ha77i dicci dibeettiyaagaa ha sohuwaappe qassi sinttappe laalettidi issi issi oollan tokettanawu gakkiis.

Ha misiliyan beettiyagee qonccooruwa woykko dumma dummabata qanxxiyo miishshanne issi attuma asi Toophphiya banddiraa ba caamman sa'an uti yedhdhi uttidaagaa besiya misiliya.

leemo keettaa sinttan heezzu maccaasati jonniyan keehippe yonddodidi teridaa aife tukkiyaa awan shullanaadan woikko malanaadan miccidi qaattiddi beettiyaageeta

Ha Misiliyaan beettiyaageeti Wolaytta moottan Sooddo ambba Liiqa luxettaa keettaa luxanchchata. Ha luxanchchati bantta luxetta keettan shuriyan beettiya laybireeriyaan naababide beettoosona.

Shammiyaageeta bessanawu ashanguluute misiliya mayzzi wottido keehippe puula dumma diizayniyan oosettida karetta mera malatiyaa kushiyaa qantta shuraabiya.

heezzu qorqqoro keettaa keexxiyoogaadan keexetti uttidaagaa gididi bollaara mayzzidooge woykko kammidoogee ubbakka qorqqoruwaa gidennan maata woykko buuxaa gidiyo asi de7iyo keetta.

Ha misiliyan beetiyaageeti wolaytta woga qumata. hegeetuppekka baacciray boyee donoy zo'o daatta bambbaree yeechchaa boli a mooqiyan ekki miyo bilanddoy beetoosona.

Wolayitta sooddo yunburshshiya huuphe ayssiyaaga hinxxaa, hegaadankka luxanchchati anjjettiyo hinxxaa, ooratta geliya luxanchatuyo xaafettida erissuwa xuufiya wolayitta sooddo yunburshshiya erissiya malaataa.

Ha misiliyan beettiyage issi attuma goshshanchchay ba zeriddo badalaa woykko maata meraa maayida dulkki uttida shaliyawu gakki uttida badalaa giddon eqqidi ba oottido oosuwa dumma deretetaa kifleta xomoosissiidi diyagaa.

Ha misiliyan beettiyabati dumma dumma alleeqo miishshata. Hageetikka worqqaa, hayittan wottiyo kushiyaagaa, dumma dumma alleequwawu go'ettiyo puulaa mayissiya miishshata.

Darkko ataakiltte qommo gidida keehippe usttaayyo maaddiya "xaatta santtaa" geetettiya kattaa ayfiyaa woykko ataakilttiyaa.

wolaitta wogetaa iraadooniyan wodala ganjje gidiya wodala ganjjiyaa waldda xaadi qattamaas gana ha wodala ganjjee kehippe keehippe danttotuoninne dumma dumma bila oosotun erettida bilanchcha

Ataakiltettupenna miyoo mittaa ayfetuppenne issuwaa gidida ha bettiyaa habaabiyaa getettiyaa keehippe maanawu mal'iyaa lelehe malatidi turay zaa'iyaagaa.

Ha misiliyaa beettiyaage polotikka eranchcha woykko polotikkaaba qopide beettiyaa issi kawo oosanchcha. Ha oosanchchay woykko polotikkanchchay keehippe qopissiyaaba woykko biittessi ay koshshishsha giidi diyaage beettees.

Ha misiliyan beettiyagee ichchashantta kifiliya amaaratto doona luxetta maxxaafaappe ekettida sinttaa. Ha maxxaafay amaaratto doonan xaafettoogaadan gidikko hagee maxxaafay giigidoy tohossa dere deretettaa asaa dalgga manttiya kawotettaappe beettida kawotettaa miishshaa maaduwana yaagiyagaa.

Wolaytta moottan soodo ambban Wolaytta liiqa luxanchchati bantta paaciyaa issoy issoy suure hanotan bantta oyddiyan uttidi keehippe naagettida hanotan eta luxissiyaage naagin paaciyaa oottidi diyaageeta.

kehiippe pulattida xawulaappenne dumma dumma chupuudetuppe oosettiya parinicheeriyaa geetettaya soossinne beruwaasi koshshiyo iqata kehiippe pulan giigissidoogaa

dumma dumma wolaitta woga maayuwaa gidida afalaa, gixetuwaa, bullukkuwaa maayidi duriiddinne qoomettiiddi ubbakka yerettiiddi beettiya dumma dumma macca asata.

Kase wolaytta mootta sima ayssidanne ubbakka goshsha huupha aissiyaagaa mantta masifina geetettiyaasi wolaitta tiibiyaassi koshshida oyshaa oduwan aattiiddi beettiyaagaa.

Maata meraara diya turadan yaanne haanne za'ida keehippe hayittan daashshaa yeddi uttida meeziyan go'ettiyoo xaliya gidiya mitta qommuwa gididaagaa.

dumma dumma kushiyaa hillanchchati giigissido duppaa geetettiya maataapi oosettida samppaa hegaadankka kattata woikko katta aifiyaa zazariyo zazzariyaanne dumma dumma miishshata

wolaytta moottan sodo ambban wolaytta soodo yumbburshshiyaa yaagiya xuufi paranjjattuwaaninne amaarattuwan irzzo malatiya zo'o qalame tiiyyidobaagaa xaafettu uttidaagaanne yumbburshshiya malaatiya malaata

Keehippe yesuwan guutta gidida wolaitta keettaa qommo gidiya leemo keettai ciqay woykko urqqay yuushuan cadetti uttidoogaa ha keettan de'iya keettaawaynne keettaayiya bantta yelido naataa hashshiyan woikko qesiyan lanqqekki uttidaageeta.

Dottoriya isiyasa giddo xekkaa kilinikiya boditte ambban bizza dumma haggaaza immiya kilinikiya. Oosuwa doommida yaagiyagee bodditte ambban dottoriya isiyasa giddo xekkaa kilinikiya.

Ha misiliyan beettiyabay woray dumma dumma dozata mayidi keehippe dozatun doodetti uttida guutta sohotun dereti ekkiyanne gidduwankka ubba wombba malay beettiyo maata meraa mayida sohuwa.

qeri toyota ma kiina qommo gidida salomera qalametti etti uuttido oiddu goomee de7iyo kaamiyaanne otoggi ottida issi bitaniyaa

wolaytta gutaran a kaafiya cora deretettaa asaanne ubbakka kase wolaytta moottaa huuphe ayssida mantta kumbbe dagata ubbakka ha asi wolayttau la''atettaw baaxetidaagaa

Ha misiliyan beettiyaageeti wolaytta moottan soodo ambban, sooddo tohuwa kuwassiyaa dembban yetta woykko muuziqqan duridi diya dumma dumma wolaytta woga maayyota maayyida attumanne macca, ubbakka cimanne yelaga asaa bessiyaaga.

irzzuti uttida wogga haattaa antti giyoonne ubbakka maayuwaa gidin dumma dumma shukkaariyaa, boyiya ,boinaa ani qolidi haatta abullati gidi meeccano go7ettiyo miishsha.

Dumma dumma keettaa keexxiyaageeti woykko anaaxeti go'ettiyo dumma dumma miishata leemisuwaassikikko qalamiyaa magaaziyaa malatiyaageeta bayzziyo ooso man"iyaa.

pefisii geetettiya mattoyenna ushshaa qommo gididaagaa mortissiyaa mohaa mattoyenna ushshata morotusiyo inddostturiyaa yaagiyaa paranjattuwaaninne amaaratto doonan xaafettida xuufiyaa.

Toophphiyaa orttodookise ta waahido woosa keettaa ammanuwaa goyno keettan goynniyaageeta gedida dumma dumma qeeseti daaqqoonetinne hegaadankka goynniya daratettay issipetettan kehippe ufayssa hanotan bantta godaa goinnidi goinno man"iyan beettiyaageeta.

Seera naagissiya maccanne attumaageeta obbakka ha attumaagee sintta baggaara beettiya toossa poliseta woykko toossaa xaaceta yaagiya addu mayiya maayuwaa maayo uttidaagaa.

Niwutiroojiniyaa getettiyaa asaa naati bantta bollaa huuphphiyaa hegaadankka sinttaa tiyanawu bantta puulayoo go"ettiyoo usuppun tamaa gujjo hasttamaa dumma dumma xuufetta oyqqi uttida puulaa miishshaa.

"diiddi gaagga" geetettiya walaitta erettida arttisttee woykko yettanchchay banaara qeeri naata durssaa hiilla loohisidi woykko luxissidi beettiyaagaa.

Paappayaa geetettiya miyo mittaa aifiyaanne attaakilttiyaa giddon moodettiya puutiyaa kehiippe aahu shooqan tokkidi keehippe aassidi tooki gatti uttidoogaa.

Boditte ambbaa aysuwaa yaagiya xuufee xaafetti uttido oydetanne ubbakka ha oydetu bolla uttida dumma dumma bootta qophiyaa wottidanne ubbakka qophiyaa wottibeenna asatanne ha kaaletuwaa kaalliddi beettiya cora asata.

ha misiliyan beettiyaagen wolaitta dere cimaasain wolqqaama mittaa kuwaa giddon ottidi yaa'aa woikko dubbushaa oottiddi de'iyaageeta bessees ha asati bantta biittee giddon beettiyaabatussi kumetta polo sarotettaa medhdhanau yaa'iididdiyoogaa bessiya misiliyaa.

Kehiippe xoqqatettaiddiyo dariya ubbakka dumma dumma doozati maata mara maayidaageeti kehiippe pola hanotan al dalqqiyaageeta hegaadankka moziyaagaanne hagaa malatiya lo"iya mittata.

Wolaytta wogaa maayo gidiya hadiya gixxituwaa bollokkuwaa hegaadankga dumma dumma puula maayota maayidanne toga mehe gidida para woikko baquluwaa toogii uttida a keettiyaanne gelettiyaageeta.

Keehippe malaaliya hanotan wogaa durssaa dumma dumma attumaageeti hadiya maayiyogan maccaageeti gixetuwan sheechchiya mentti duriiddi beettiyogaa tooraa oykkidaageeta dumma dummabata lo'iyageeta.

Ha misiliyan beettiyaagee sooddo ambban qamman xomppe xomppiyo wodiyan wodallati woyikko yelaga naati allaxxiyo man"iyaa ubbakka deretettaa kifileti allaxxiyo man"iyaa gididi ha sohuwan zo"o mera adidhe ciishsha karettan tiyettidi qalameekka beettes.

Wolaytta arttistta woykko yettanchcha gidiya diddi gaggi kehippe lo"iya hanotan laytta laytta laamiyaa gidiyaa gifaata baalaa bonchchuwaa konsserttiya erissuwaa ba pootuwaaninne dumma dumma gifaata giya xuufetuura yeddidoogaa.

huuphe keehippe diccidi toshkkina gididi shaya wodhdhidaagaa ba zokko ha zarida keehippe puulatta uttida issi maccaaro ubbakka puulaa oottiyo keetta

katta ayife qommo gidiya maldduwa ayifiya geetettiyagaappe kiyiya maldduwappe qoxxi ekkiichchido xeeran attidaagaa qanxxidi ekkidoga puxaa qachchi giigissido maldduwa puxa.

Naa"u geela'oti keehippe miichchaa poocammiidi issinna ba haddirssa kushiyan som'uwan wottada huuphiya sinttaara duge yeddada issinna karetta koppiyyaa wottada paranjjatto doonaan moochchenaa booraago gonggoluwa yaagiyagee xaafettidaagaa maayi uttidosona.

Keehippe ufayssan kumiddi baalla bonchchiddi beetiya atumanne maca asay issippe qoomettiddi beettiayagetta.

Kushiyaa gakkiyaanne keehippe puulaa ashanguluute misiliya mayzzi uttido deretettay shammanawu be"anaadan giidi kaqqi wottido keehi gita xekkay de"iyoo qottaa oqqida maayuwa.

Buzzo ooso man'e gidida issi uraabaa gididda worqaa dumma dumma aleequwaa qooriyan hayttan siiriyan wottiyo worqaa qommota bayzziyo man'iya.

soo medoosa gidiya qommo gididda maattan mizzata gidiya waadu woikko paahuwa mizzatii bantta kaciya wodoro yegettin aaho dembban maatta miiddi beettiyaageeta

Wolaytta sooddo ambban sooddo tohuwa kuwaasiya kaa'iyo dembban daro ammanuwa asati shiiqidi ammanuwa baalaa woykko konpporanssiya geetettiyagaa bonchchanawu shiiqida keehippe cora qoodayi de'iyo asata.

Muuziiqaa konserttiyan dumma dumma wogaa maayuwa maayida geela"oti woykko macca naati duriiddi beettiyaageeta hegaadankka woddallay muuziiqaa miishshaa kaa"iiddi beettiyaagaa.

dumma dumma yelaga maccanne attuma naati bantta oonatettaa qonccissiid beettiyaageeta hegaadankka dumma dumma xuufeta leemisuwaasi ekkikko bootta banddara malatiyaaban ubbakka eti maayidoogan wolaitta eroos yaagees.

Xuwaafiya woykko xomppiya oykkidi bantta geliyo woykko ekettiyo gallassan issippe waaxettiyageeti geeshsha godaa maxaafaa he sohuwan issippe qaalaa geliiddi nabbabiiddi beettiyageeta.

Gifaata baala bonchchuwaa konssarttiyan wolaitta yeleta gidida yelaga woykko wodallanne geela'o maccanaati sheechchee menttidi doriidinne kaa'idi kehippe ufaissan pooca miiddi beettiyaageeta.

erissuwaayyo xaafido wolaytta soddo yunborshshiyan luxanchchatuyyo kattaa haggaazay imiyoosan xomppiyaa qatiwatoy denddidoogaappe guyyiyan merettidaagaassi kattaa haggaazay imettiyo hanotaa qonccissiyaagaa

Godare uuttaa getettiyaa dumma dumma agunttaa ba miyiyaan kessi uttida baacca malatiyaa dooza qommo gididi dumma dumma xaletettawukka keehippe maaddiyaa mittaa qommo gaanawu danddayettes.

Na'u bootta paranjatti woykko xomossiyaagetti merettan yemoyiyassa giddida ajora soosuwaa keeppe soosoy cuwaadan cuwattidi de'yaagga xomossi simiyagetta.

Yettaayoo go"ettiyoo miishsha gidida asaa na'ay ba carkkuwaa punggidi kessiyoogan hagaa giddo aattidi yettay lo"aanadan keehippe asaa wozanaa shammidi ufayssanaadan oottiyaa miishshaa.

Dumma dumma deretettaa kifileti yelagati cimati qeeri naati hageeti ubbaykka meheta goochchiyoogan laaggiyoogan karetta miizzata zo'o miizzata ha ubbata oyqqidi uttida asata.

Wolaytta woga keettaa gidida wolaitta meeshe keettaa so gidduwaa woikko giddoora xeellishin beettiya zanddiida yuushuwan de'iyaagaanne zadaluwaa bolla wottiyo shakkuwaa mittaa hegaadankka dumma dumma kattaa aifeta shiishshi qoliyo koottaa.

dumma dumma ashanguluuteta bayizziyo maayuwa mayizzidoogeti asadan eqqidaageeta qassikka simmintto keettata qucciyoonne meecciyo pittiyoobata hegaadankka saamunaa malatiya dumma dumma bayizettiyabata.

issi so7asaa yaara gidida keettaawaa keettaayyoonne eta qeeri naa7iyo woikko etayyo baira na7iyo gidaaro ubba kaa77i ha saatiyan xeelli wodee ha maccaasiya keehippe abbe ixatiyo keehiippe puula maayo maayidaageeta

Mittaa dirssan diretti uttida keehippe puula maatati karen aakkidi mokki uttido wolaitta keettaa. Hegaadankka a yuushuwan dumma dumma uutta qommoti keehippe kumidi eqqidaageeta.

Toophphiyaa ogetu maatawaa yaagiyaagee amaarattuwaaninne engilizatto doonan xaafettidagaa ubbaka kase wolaytta moottaa huuphphe ayssiyaagaa mantta lamma akililanne dumma dumma xuufeta.

Wolaytta asay maattaa gosiyaa sawettanawu ubbakka maattaa manaaciyaa sawettanawu a giddo yeggiyoo shaashshaa getettiyaa mittaa hagee ubbakka wogaa xaliyaawukka keehippe maaddiyaa maata woykko dooza qommo.

bo"ay miidi beettiyoonne ayfiyaa genttiyaabaa wotti uttida sihi so maayuwaa maayida biittiyo kaalettiya eranchcha asatu giddon moodettiya arettida kaalettiya asa.

Keehippe puulatti lo'iya hanotan huuphiya dichchada doossaakka lo'iya hanotan sooqissa uttida keehippe lo'iya maccaasiyo. Kushiya qumayada miichchaa kakakattayidda dawusu.

Oyddantta kifiliya heeraa saynissiya luxanchchati luxiyo maxaafa giigissidaageeti Ageyinyu Alemu, Ademi Akamo, Gabrewahedi Negash. Goyyidaage Fikire Hayle.

Qamay keehippe qammidaagan aspalttiya ogiyaan xomppiya xomppeta kaame eqqidaaga dumma dumma asa yarati haassayide beettiyaageeta maskkiya wottidaaga, silkkiya oyqqidaaga hageeta.

Keehippe kumidi gakki uttida shonkkoruwaa geettetiyaa maataa mera doozaa ha doozaa qanxxayda beettiyaa issi cimaa mishiriyakka ha sohuwaan beettiyaaro.

Ha misiliyaan beettiyaageti dumma dumma macca naata. ha macca naati heezza gidi eqqidi ufayssaa sinttan miccidi poocammiidi biiddi beettoosona. eti maayido maayoykka hadiyaa woykko wolatta wogaa qonccisiyaa maayuwaa woykko adile ciishsha zo'o meraa karettaa.

Ha misiliyan beettiyageeti dumma dumma dozati. Ha sohuwan dumma dumma maata meraa mayida dozati beettoyode hegaappe ya baggi xeelliyode deree appe ya baggaara shannoshanniya shaarayikka beettees.

biittaa bollan shara miccidi "shebexe" geetettiya caamma bootta meraynne hara appe ya baggaarakka ubba hara meray de7iyoo keehippe pulatti uttida caammata bayzuwaayyo issi bolla shiishshi wottidoogeeta.

Luxanchchata issuwa ichchashaa waattan waaxidi eta luxissiyagee woykko asttamaaree luxissiiddi beettiyagaa bootta adussa duge gakkiyagaa maayidi luxanchchata saleedaa bessiddi luxisside de"es.

Kuukku kattaa keettaa ha katta keettaassi sinttan woykko so geliyossan penggiyan naa"u gediya mottore saykkiliye eqqiddaaro gidishin keettappe sintta baggaara kobbilsttonne ogiya kanttissiyagaa sinttankka zarpheezaa bolla dumma dumma iqqati uttiddossona.

Ha misiliyan bettiyageeti dumma dumma yelagati wolayittatetta gishshawu baaxetiyageeti wolayittatetta qonccissiya banddira malaataa bessiya shuraabetta mayiyogan ubbakka issoy issoy kamiya bollan eqqiyogan zo'o mera adil'e ciishsha karettaa mayidi baxiya qonccissiyageta.

Naanu maccanaatu pola loyttiyo sohuwaa yaagiya amaarattuwan xaafettida xuufiyaanne hegaadankka postteriyaa bolla dumma dumma maccanaatu misilee huuphiyaa dooqqidoogee meretti uttidaagaa.

Dumma dumma dozatu ayfeta biittan zeriyogeti mokkidi gakkidagetti puutiyawu laammiyogan ubbaka pestale mala xaaxiyogan aani biittan qolidi tossawu gakkidageta shiishi uttido man'iyaa.

zo'onne bootta meray de'iyo poolatti uttidabaa hegaadankka sa'an zo'onne oyddu yooshoy de'iyo giddoora kanttidi yabaggi finniyoosay de'iyo lo"iya sohuwaa.

issi guutta na'iya xarpheezzzan ba kushiya wottada burkkuwan de'iya manguwa burxxidoogaa woykko juusiya a saabiyooga gelisada saabaydda keehippe qiljjijada ayfiya issisan wotada xeelaydda beettiyaaro.

issi geela'o na"iya huuphiya keehippe dichcha hanotan guyye duge yeddada zokkuwa zaarada ubbakka sinttaara ciishshay beettiyageaanne ha ciishshaykka ubba i mayuwa malatiyoro.

Deretettaa haggaaziyo ooso man"e gidiya bankke keettan oottiiddi beettiya ha bankkiya oosanchchati komppiteree sistemiyan koshshiya naqaashata gelissidinne appe deretettawu gattiiddi beettiyaageeta.

ziqqi gaada ba dooqettida huuphiyaa kehippe poolattidaagaa ba naa'u kushiyan oyqqada beessay daddeya geela onayyo ha na'iya ubbaakka ba qooriyan masqqaliyaa qachchuwa uttidaaro

Ha misilliyan beeetiyaagee wolaytta biittan beettiya kattatuppe issuwa. hageekka uuttaa geetettees. hageekka maata mera gididi asay ba darkkon tokkidi hageekka o na'ee giissiyay maayo o gadee giissiyay uutta giyoogaadan hagee uuttay keehippe wolayttatettaa malattiyaagaa

cora deretettaa kifiletii dumma dumma bootta maayota maayiyoogan bantta ammanuwaa baala bonchchiiddinne bantta medhdhida godaa goinni di beettiya daretettaa kifileta.

Ha misiliyan beettiyaara huuphiya dichchida wolaytta wogaa maayuwa maayada ubbakka hade malatiyagaa qacada eqqida ufayittayidda de'iya geela'o na'iyo. Hanna bullukkuwa maayada a bollakka ubba hadiya yeggada ufayittayidda huuphiya dichcha guye yeddidaara beettiyaaro. Ippe ya baggaarakka maata mala mittati dumma dumma maataa maayidabati

wolaytta laitta qodaa woykko wolaitta layttaa payduwaanne ooratta laytta bonchchuwaa yaagiya amaaratto xuufiyaanne wolaytta woqaa keettaa gidida meeshe keettaa puulan keexettidaagaa

Wolaytta wogaa durssa duriddi beetiya wodallanne geela'iyo keehippe lo'iya wolaytta durssa duriddi beettosonna.

Ha misiliyan beettiyabat beni wolaytta keettaa zadaluwa bollan qambbaraa, kaduwanne xurqqayiya hageetanne hageeta milatiya goshsha miishshata bollan kaqqidoogaa ubbakka ha sohuwan zanddiidaykka beettees.

Keehippe puulatti uttida asaa na"ay baassi koshshiyaa kanebatuppe issuwa gididabaa kunttidi keehippe ba soon puula hanotan dumma dumma miishshata leemisuwawu ekkikko odi bessaa, oydiyaa, xarapheezaa hageeta.

wolaytta dichcha woykko xoona mattatu kaassa yara gidida issi kaassanchchayi hawaassa ambbaa kaassaa citatuppe issi yara gididaagaara issippe gidiyoogan monumuqqe kuwaassiyo ekkanawu halchchiiddi beettiyaagaa

Wolaytta sooddo yumburshshiya shuuriyan beettiya shaaloome geetettiya kaafiya woykko tukkiya ubbakka dumma dummabata bayizziyo ooso man'iya.

Ha misiliyan beettiyaabati mokkiyaanne doliyaa bata gididi naatira woikko sawo maata qommota gidiyaageetta eta giddoppekka ha beettiyaagee aguppiyaa geetettiya wolaytta asay haytta tukkiyan yeggiyo uloy sakikko go'ettiyo hagaanne hagaa mala tu wuttussi go'ettiyo baa

Ha misiliyaan beettiyaageti dumma dumma deretettaa kifiliyaa gidishin etappekka sintta xeeran beettiyaagee maygiraapooniyaa woykko mayikiyaa oyqqidi wolaytta qonccisiyaa banddiraa zo'o meraa adile ciishshaa karettaa oyqqidaagaa.

Bo'ay maanawu mali ekkido issi cima bitaniyaa gidida asi oyshshettido oyshayyo tiibiyaan woykko telebizhiniyan zaaruwaa immiiddi keehippe qofan oyshettida oyshadan zaariiddi beettiyaagaa.

ha misiliyan beettiya wodallay zemppuwara diya oyidiyan uttidi hadiya mayyidi tooraa oyqqidi uttidaagaa besses.

ambbaanne ambbaa giddon beettiya dumma dumma dichcha baasu oosuta hegaadankka dumma dumma qommo buloliyaa kaameta heezzu tohuwan buloliyaageeta naa''u tohuwaageeta oyddu tohuwaageetanne asa

Miyo mitta ayfenne ataakiltte qommotuppe issuwaa gidida timaatimiyaa geetettiya ataakilttiyaa hagee kehippe usttatettau arettida ataakilttetu qommo giyoogaa.

bantta ammanuwa eqqottay beetiyoosan beetidi baalaa bonchchiidi de'iya dumma dumma maccanne attuma yelaganne cimma dumma dumma bootta maayota ubakka macaageeti naxxalaa maayidaageeta maayidaageeta

Keelaa woykko shuchchaa shuchchaa bolli dooridi dooidi xoqqu oottidi wottidoogee di"uwaanne dumma dumma beni wode asay morkkee zawaappe kanttenaadan keeli uttidoogaa.

Maanawu keehippe mal'iyaanne bollasikka keehippe wolqqa immiya ubbaka protiniyan kumida katta hegttikka ashuwaa, qociqocuwaa, ashuwaa santtara walakidoga hegetane hegeta malatiyabata.

dumma dumma ushsha qommutuppe issuwaa gididanne mattoyiya ushsha gidiya 'hararee biiraa" geetettiya sunttay de7iyo mattoyiya ushshaa. ha ushshay keehippe mattoyiyaagaa gidiyoogee erettees.

Dumma dumma ufayssaa qonccisiyaa xuufetta upuupaa malatiyaageta ciishshaa keehippe ayfiyaan be"anawu puullatti uttida dumma dumma yeemoyiyaanne lo"iyaabata.

kushe hiillaa eranchchai woishaappe moli giigissido dumma dumma katta aifeta punnidi etappe suullaa kessanau madiyaa ha punniyo woikko suullaa gacciyo miishshaaa hagee.

mirindda geetettiya keehippe uyanaw injjennee nu suuttaassi keehippe maaduwaa immiya borttukaaniyaappe oosettida paafirkkatun giigida keehippe mal''iya ushsha qommuwaa

keehiippe mal77iya ushsha qummo gidida apiile geetettiya mangguwaappe murutettiya apiile woikko mattoyenna ushshaa.

Dumma dumma deretetta kifeleta hegaadankka kambba baqqiyaagaa dinkkiya punniyaagaa uldduuduwaa punniyaagaanne hegaanne hegaa malattiya wogaa yettata yexxidi beettiyageeta.

bootta meray de7iyo afala malatiyaabaa xarapheeza mayzzidoogaanne a bolla keehippe puula ciishshata wotti uttido puulaayyo giigissi uttido lo77i uttida keettaa.

Dumma dumma daretettaa kifileti yelaga naati cimay maccaasainne attumaasai issippetettan gidiyoogan uuttaa geetettiya kattaa qummaa deiyoosaappe shoddidi hiidi hara shooqan tokkiiddi beettiyaagaa.

wolaytta soodo ambbay keehippe puulatti uttidaagaa dumma dumma kaame qommoti oyddu tohuwan bulliyaageeti naa''u tohuwan bulliyaageeti heezzan bulliyaageeti dumma dumma asati yaa nahaa na asppalitoogiyaa qanxxi aadhdhiyaageeta

keehippe aaho dembban dumma canccare meray de7iyo waadu woikko paaho miizzata hee miidi de7iya bitaniyaanne maata miidi beettiya macca xanttai wonzzi uttido miizzata.

dumma dumma upuupaa qommota zo'uwa, bicaa, appe guyyeera ciishshaa, qa xaafetti uttida xuufiya, yeletaa gallassa bonchchiyoga odiya tammanne usuppuntta layittaa yeletaa bonchchiyoga bessiyaga.

ha misiliyan beettiyaabaati wolaytta woga qumata gidishin etikka boyiya daatta barbbariyaara a miyiyaara gosiyan goozetti uttida borddiya sulssuwaa picaataa muchchuwaa hagaa ekki dimiyo mooqiya dumma dumma badalaa oittaa goodiyaa hageetanne hageeta milatiyaabaati shaateekka a yuushuwan beettees

Samppaa a bolla ubbaakka qassi birata saaniyaa hegaadannkka a bolla wottido dumma dumma kattaa qommota leemissuwaassi ekkiko itimaa shenderidoogaa hegandankka pilaa hageeta.

dumma dumma so miishshata hegetikka paranichceriyaa, soopa, keehippe puulatti uttida pirashiya maayi uttida uttanaw injjettiyaa aaho oydetta.

wolaytta dichcha woykko xoona mattatu kaassanchchatu yaraappe issuwaa gididaagaanne a kaalliya dembban hoolliyaa paydissiyoogan keehippe ufaittiiddi beettiya kaassanchchata.

Ha misiliyan beettiyage issi izawi baayo de'anawu keehippe wolqqama marccuwaa kessidi puulayidi keexxidi diyo keettaa ubbaka wurssanawu mattisiyo uttidogelana hanidi de'iyo keettaa.

goofa moottaa saula ambban yyo masqqala geetettiya baala bonchchuwaabaa ha ambban deretetta asai issippe shiiqiyoo bonchchiyo bonchchuwaanne ubbakka ha baalaabau zorettiyo zoreta

so meedoosa qommo gidiya cora qoodai de'iyo dumma dumma meraara de'iya dorssata eta marata hegaadankka etappe ya baggaara dembban midddiya cora miizzaa wudiyaa.

Ataraa harxxidi gaaccidoogaa appunni cide a bollaara diya galabaa kessiichchin geeyida geeshsha woxiyaassi woykko kikke woxiyaa giigissanau haniyaa kehippe woxiyaa mal"ettiya ataraa gaa'issidoogaa.

Issi bitanee cora miizata aquwaan woykko zazzaluwaan essidi qachchidogan henttaayoo giidi daro maataa buucci ekiidi etayoo woykko miizatuyoo maanadan yeggiidi beettiyaagaa.

wolayta deriyan gitaa baala gididaa Wolaytta laytta laamiyaa gifaata baala bochcuwaa gooluwaa xuuggiyo sohuwan beettida issi keettayiyo Wolaytta tiviyappe shiiqida oyshsha oyshsha zaariis..

Dumma dumma miyoo mittaa ayfettanne ataakilitetta muuziyaa malatiyaagaa shukkaariyaa donuwaa haageta ubbakka keehippe orddi uttidaa be'anawu lo"iyaageta.

Away awaxxidi diyaagan issi waatta boorata karettaaranne zo'uwaara waaxidi shooqan goyidi beettiya goshshanchchaanne amiyyiyan ubbakka keeshiyan gaalla donuwaa kunttidoogaa.

keehippe xoqqa xekkai de'iyo hinxxa kiittata eta paydoykka istta naa''a gin oyddaa gakkiya ha sohuwan beettiya keehippe puulatti oottida hinxxa kiittata

ha misiliyan beetiyaagee issi waatta caamaa. ha caamay adidaas giyaaga giddon des. bolaara samppay xaafetti uttiis.

Kase wolaytta dichchaa toho kuwaassiya yarati banttana loohissiyaagaara wolaytta sooddo toho kuwaassiya dembban keehippe puulattida bootta maayota maayidi pootuwaa denddidaageeta.

Asaa naati ayfiyan xeelliyode wozana woppisiyaa wozana pashkisiyaa keehippe puulan kumida asaa naati ba Soni go'ettiyonne dumma dumma sohuwan wottiyo puula ciishshata keehippe lo'iyagetta.

Yelagaa doozata puuteta away meennaadan giidi a bolla arssa arssidi maata maizzidi awaappe naaganau hiillan giigissidoonne appe garssaara beettiya puuteta.

Wolaytta moottaa kawotettaa haasayi sobatu allaalliya xaafo kiittaa woykko xaafuwaa yaagiya amaarattu xuufe xaafettido xuufiyaanne dumma dumma kawotettatu eqotati issippe gaittiyo gaytotetta.

Ambbaa giddon beettiyaa aspaltte ogiyaa. aspaltte ogiyaa bollan bululiidi beettiyaa naa"u motor saykiliyaa ambba ogiyaa aspaltte ogiyaa miyiyaara hemettiidi de'iyaa bootta maayuwaa maayida cima bitaniyaa.

Hinxxa keettaa ubbakka laameeratun gorddettida penggeta hegaadankka ha hinxxa bolla xaafettida senchcheri tukke keettaa yaagiya xuufiyaanne ha tukke keettan tukkiya uyyiddi beettiya asa.

dumma dumma iqatta a giddo yeggi ehiitonne ha77i iqa kessi ekkichchido kartoniyaa hegaadankka uutta haashin kiyida bootta muqaqe gola

Dumma dumma aawatu giddon bantta godaa woossiddinne godaa geeshsha maxaafaa luxiyoogan wurssidi hegaappe kaalliyaagan worssoogan anjjuwaayyo gakkidi anjjettiyo gallassaa bonchchiiddi beettiyaageeta.

Adaama qurqqoruwan qum"ettida hintsa keettaa ubbakka ha hinxxa keettan awaashshe bankkiya oosoi polettiyo man"iyaanne a sinttaara yaanne haanne kanttiya daretetta.

luxetta keettaa yuushuwaa yuuyi aadhdhida dirssaa hegaadankka ha dirssaa bolla xaafetti uttida luxissiya leemusuwaassi "wuussay laafatetta malaataa" yaagiya xuufetanne hara ubba "toophphiyaa" yaagiya xuufeti xaafetti uttido sohuwaa.

Ambbattun ambbatti giddon beetiya asapptte ogetun beetiya keehippe lo'iya mittaa.

Dumma dumma zal"e man"iyan baizzoyyo shiiqida birataddisttiya dumma dumma lasttiqe saaneta hegaadankka lasttiqe miishsha gididda uyyo haatta tigiyo ubbakka mee'ettanau go'ettiyo joogeta.

Ha misiliyaan beettiyaagee wolayttan beettiyaa allaxiyoo sohotuppe issuwaa. ha sohoykka lidiyaa tukke keettaa getettees. ha sohuwaan xeelliyoode dumma dumma yelagati allaxanaw yii uttidaageti beettoosona. ha sohuwaan be'iyoobatuppe hara amaridaagetikka maata mera maatay sa'an laaletti uttiisi. akkambaaloy xomppeekka a bollan micetti uttiis.

Keehippe wolqqaama gidida mittaa kuwaa giddon sa"aykka maata meeraa maayaagan eqqiyoogan lo"iyaa woykko puula pootuwaa malaala maayuwa maayidi denddidaageeta.

Ambbaa aspfaltte ogiyaa aspfalxxo ogiyaara bolo laytta beettiya karetta toyoota gaamiyo hegaadankka asppaltto ogiyaappe miyyiyaaranne asppaltto ogiyaa qanxxidi pinniyaa tohuwan hemettiyaageeta.

isilimenna ammanuwaa kaalliyaageeti maayiyo maayo qommo gididda mule bollaa gakkiya karetta maayuwaanne hegaadankka a miyyiyan bayzuwaayyo aara essido dumma dumma galbbaappe oosettida borssata.

Alleequwaawu go"ettiyoo miishsha gidida worqqata qooriyaan wottiyoogeta hayttan wottiyoogeta ubbakka qassi kushiyaa biradhdhiyaan wottiyoogeta pitaletun xaafettiyaageta dumma dumma worqqaa qomota.

shuchcha giddoora aaho ogee beettiyo ubbakka a giddon keettadan daanau injjetiya bani wolaytta asay dumma dummabatuppe geemmidi attiyo man''a gidiya gonggoluwaa

Ha misiliyaan beettiyaageti dumma dumma luxanchchati bantta luxettaa keettaa shuuriyaan nababbiyoo keettan woykko laybereriyaan maxafaa oyqqidi nababbiidi de'iyaageta bessees.

wolaytta mootan soodo ambbaa asifalttiya ogiyaa doona peexxiya keehippe puulatti uttida asai allaxxanawunne shemppi ekkanau kehiippe yeemoyyaa heerata.

away keehi awxxidoogan maatay mizanawu xayin keehippe keehippe gilqqi uttida so meheta eta laaggiya wodalla na"aa ya baggaara dumma dumma hanotan keexetti uttida keettata.

ambbaa asppaltti ogiyan dumma dumma daretettaa kifiletii bantta gediya ogiyaa oiqqi biyaa giitanne ubbakka heezzu tohuwan bululiyaa kaame qommo gedida baacaajiyaa asppaltte ogiyaara biyaaro.

Miyo mitta ayfe qommo gidida mangguwaa kehippe zo'idi teeriidi de'iyaagaa. ubbakka ha mangguwaa maanau missi bitanee duuttid diddiyaagaa appe guyyeera eqqida muuzeta.

ha misiliyan beettiyageeti heezzu attuma asati gaashiya giddon eqqidi gaashee puridi woyikko ka'anaaniyagee xomoosiyageeta. ha asati balggo wodiyan bukkida iray woddissi woyikko zin'issido gaashiya waaniishsha gi xomoosiiddi diyageeta be'oos.

Kallotti biyaa heeraa mittaa mayzzanawu keehippe cora yelagati issippe gidiyoogan maata mala ashshuuraa woykko doozata tokkiidi beettiyaageta.

Bootta sayniyaa bollan qeeri hara bootta sayniyaan woykko siine malatiyaaban ashuwaara maraqee issippe de"iyaaganne A yuushuwan buddeenaa hageeta issippe gattidi maanaw giigissi uttidoogeeta.

xaace yaara gidida woikko seera naagissiyaagaanne essi kawo oosanchcha gidiyaaro woikko kaafiya immiyaaro gidi daara wolqqi bainna kaafiyaa koyaageetussi miyo kattaa zaitiyaanne miyo kattaa xiilliyaa immiidi beettiyaageeta

Ha misiliyaan bettiyaagee yelaga attuma naatinne macca naati dumma dumma isporttiyaawu haaniyaa maayuwaa maayidi dembbaa geliidi de'iyaageta bessiyaaga gidishin etikka oyqqidogee isporttee sarotettaassi payatettaassi siiquwaassi isipetettaassi yaagiyaagaa oyqqidagaa.